lowiddaanna ishineho gombanni kaameella afantannohu lowo yanna quchumaho ikkanna quchumaho ishine fushshine hunate horoonsi'nannihu lowiddaanna ishineho gombannimma keenna ikkite leeltanno yaate

mootimmate ijaara mootimma baalanti gamba yite daga baala yite mootimmate ijaara ijaartannoh konne mootimmate ijaara yine woshshinanniwoy su'minanni yaattooti o

giigchgiirate dano gargarranni bayicho yinimmooweete giira hedeweelcho fultuwa ikkiro woy giira danote fultuwa ikkiro giyya mayinni gargarreemmu yinum moekkekkiro wayinni babbatinonnifaasenni ayyirenni bubbenni hombu balattetenni gargarreemmo doogooti yate

fcnimmte qoossofarconna mannimmate qoosso yinannihu lamu manchi kipho leellishe lamu manchi giwamiya ikkiro konne lame mancho araarsinanniwanna woy lamunkuwa mafitensa la'nanniwa konne farcoonna mannimmate qoosso yinannih

ilamate barra borreessinanni mereersh ilamate barra borreessinanni mereersha konne ilammoonni barra ilammoonni diro ilammoonni yannanna ilammoonni agana borreessine manchoha alimate barrasi ilamino barra kullanniha ilamate barra borreersinanni mereersha yine su'minanni

konfaraansu bayammayyatinu markiro koonfaraansu baya mannu lowo yanna amma'note manni gamba yaannoha ikkite amma'note bote manni gambayee farsi'ranni zammadhanni qaale ku'u ku'wiira sabbakanni macciishshanni hee'rannote yaate

iotemyte isipoorte yaa mayyatinummayikkiro manchi manchi beetti fayyimma agadhannonna bisiisi keehanchimma agadhanno doogo isipoorte lohatenni ikkitnota mannimmate guunte seekkite buuxissano

giirate dano gargarranni bayicho giirahe dano gargarranni bayicho yinannihu giirahedano maye mayinni gargarranninniha ikkiro giira he dano ayyii'rete woy biilallotenna wayinni gargarranniha ikkanna konne gamba asine giirahedano gargarranni bayicho yine su'minanni

llowiddaanna ishineho gombanni kaameella quchummu giddo jawa ishine haadhe ishine hunnanniwa w baadiyye qolte haadhe hadhannota lowiddaanna ishinehogombanni kaameella yine su'minanni yaao

farconna mannimmate qoosso yaa lamu manchi kipho asiya ikke hekkiro kipho asse lamunku mereero gibbo heedho ya ikke ekkiro farconna mannimmate qoosso noowa marre lamenka taashshinanni yaati

ddagate paarkubbayaa mayyaate yinummayikkiro daga uurritara mangitte fajjite dagate loossinowa daga uurra hasiissannose yite hedo daganniwii haadhe daga uurrito yite sumuuyite qixdheessitinowa dagate paarkubba yine sumundanniyaate

hoxishshu owaante maatiniha ikkiro dargunni darga haa're massannonna isino yannatenni woy seeda yanna manchu lekkara adhitannowa isi yannatenni mare iillannoha konne hodhishshu owaante aanno yine su'minanniyati

poostu mine konne poosta sonkanniwa ikke poosta kowiicho hee'reenna wo lewa noowa marre uduunnichonno ikko babbadinore sonkanniwa konne poostu mine yine su'minanniwe borreessinanni

baanketenna gutu maamara baanketenna gutu maamara yine eemmorichi maatinummoikkekkiro baanke mannaho uyitannohoro woy liqoo ikko adda addi babbaxxitinoricho manchoho uyitanno horosi baanketenna gutu maamara yine su'minanni su'maati yaate

budebudeho yaa mayyaateino mayikkiro lawishshaho la'nommayikkiro sidaamu dagara umise budinoosi kuni budino itate agate wodhatenna ka ate budinoosiha la'neemmoyaate budiseno ayidde affini yitannote

bude budeho yaa moyyaate yinummoekkiro mitte mittente gobbara umi umise budi noose gede la'neemmo yaate labishshu gede la'numoro sidaamaho umise budino gafi'rate kishirate itate agate addi addi budinoose gede la'neemmo yaate

farconna mannimmate qoossoyineehu lamu manchi kipho asse lamu manchi insa insaneewa alba la'emmiro konne lamu manchi hattiro tirranniwa woy lamenka araarsinanni bayacho farconna mannimmate qoossoyine subminanni

ioreeeershpaasiporte shiqinshanni mereersha konne mannu itophiyu daga woy itophiyu wedeelli yitophiyu giddonni fule baara widira ha'ranno wedeelli paasipoorte mare muxhannonna uyinanniwa paasipoorte shiqinshanni mereersha yine borreessinanni

ilamate barra borreessinanni mereershtnnnihu ilamoonni barra ilammoonni yannanna ilamoonni diro ilammoonni agana kuri baalanka gamba asine borreessinanni mereersha ilamate barra borreersinnni mereer sn

waa shiqinshanni darga hakko darga qodhaano worre agarre waaho wolere karsinannikki gede way dagate iillannohu cophicha ikke leellanno gede waa shiqinshanni darga danchu garinni agarranni yaati

bura xbura woxeetiineemmo kuni buru woxiya anga mande kiirranni la'nanni amammandanni illate leellannoha konne bura woxeetinanni kuni buru woxino lowo horoaanno hidhinayirra assi'naira mi'ninaira miinji'neerra horoonsi'nanni yaati